Omamanya nomuti gumwe gulipo gwafa gwakukuta, ondi wete kutya ombuga ndjika. Omu na woo oondundu dhili popepi noonkwawo dhili kokule.

Oomboga dha kunwa komunafaalama. Oomboga ohayi vulu oku eta po iiyemo ngele ya landithwa. Aanafaalama ohaya vulu okulanditha omboga nohaya vulu wo okuyi lya.